Niriba n-ʒe loori gbuni ŋɔ yino maa do yino yɛla liiga piɛlli mini jinjampiɛlli ka yino mi ye liiga giriin di mini jinjam giriin ka Paɣa maa mi ye chinchini liiga buluu

Bɛ laɣim ʒiya ŋɔ n-ʒiya gbaari shaawara ka n-zaŋ binyɛhiri PA teebuli zuɣu ka teebuli maa zuɣu ka voltiki tamya ka buku paya ka foon paya

Zuɣu Malibu duu m-bɔŋɔ ka madamnima ayi ʒi kuɣisi zuɣu ka kuɣusi maa nyɛ giriin ka yino maa so sikɛɛti yɛlo ka ye liiga piɛlli ka da booiboii zaɣ'sabinli ka yino maa ye liiga piɛlli pa sari pinki ka fotonima be sitɔɔ maa puuni